Yadda sashen hahihuwa ke taimakawa, da inganta shayar da nono. A sashen haihuwa, ana yin abubuwa da dama, domin taimakawa uwa ta fara da kuma cigaba da shayar da jariri. Ga hanyoyin da ake bi: Na ɗaya, fara shayarwa da wuri bayan haihuwa, ma'aikatan jinya na taimakawa uwa ta fara shayar da jariri cikin awa ɗaya. Wannan na taimakawa wajan haɓɓaka nono, da ƙarfafa zumunci tsakanin uwa da jariri. Na biyu, barin jariri a jikin uwa. Ana sa uwa ta rungumi jaririnta kai tsaye bayan haihuwa ba tare da kayan sawa ba, domin hakan yana motsa jariri ya fara neman nono da kan sa. Na uku, bayar da ilimi. Ma'aikatan jinya, ko masu taimakawa wajan shayarwa, suna koyar da uwa yadda zata shayar dai-dai, yadda zata gane idan jariri yana ƙoshi, ko kuma hanyoyin rage ciwon nono. Na huɗu, kar a raba uwa da jariri. A wasu asibutoci, ana barin jariri ya zauna tare da uwa, domin ta riƙa shayarwa duk lokacin da jariri ya buƙata, wasu kuma asibutocin ba sa bada damar haka. Na biyar, gujewa amfani da madarar roba. um Irin waɗannan madaran, tana hana nonon uwa fita sosai, sai dai idan akwai buƙatar likita. Bayar da kayan karatu. Asubutoci na ba uwa littafai da ake koyar da fa'idar shayarwa, ta hanyoyin da ake aiwatar da ita. Taimako bayan haihuwa. Wasu asubutoci suna kiran uwa, ko kuma sa rana, ta dawo domun a duba, ko a tabbatar da cewa ta cigaba da shayarwa lafiya. da kuma

Yadda za a tabbatar ma'aikatan lafiya da masu taimako, suna bin dokoki killace marasa lafiya: Na ɗaya, horar da ma'aikata. Ya kamata a basu horo, kan yadda ake bin hanyoyin kariya, da mahimmancin killace marasa lafiya, don hana yaɗuwar cututtuka. Na biyu, bayar da umarni a sarari, kamar misali, a ajiye takardu ko alluna a wurin da ake killacewa, domin nuna matakan da za a bi da kayan za a sa, kamar su safan hannu, abin rufe fiska, da sauran su. Na uku, kulawa da shugabanni. Shugabanni sun zama abin koyi, kuma su dunga lura da ma'aikata ke bin dokoki. Idan wani yayi ba dai-dai ba, to su gyara shi cikin ladabi. Tanadar da kayan aiki. A tabbata cewa akwai kayan kariya, kamar su sabulu, kayan tsafta na zamani wanda ake amfani dashi a kusa da wuraren da ake killacewa. Idan kaya sun ƙare, ya kamata a kawo wasu, dan bin ƙa'idoji. Na biyar, abin lura lura da bin ƙa'ida. A dunga rubuta, ko alamar cewa an bi matakan da suka dace. Idan wani bai bi ba, a gaya masa da sauƙi ko ayi magana ko ayi masa magana don gyara. Na shida, a ƙirƙiri kyawawar mu'amala tsakanin ma'aikata, a sa su fahimci cewa suna aiki tare, da kuma su ka bi dokoki, suna kare kan su da marasa lafiya. Na bakwai, idan wani yana yawan karya doka, a fara da nasiha, idan yaƙi gyarawa, ayi matakin ladaftarwa da ya dace dashi. A yi amfani da hotuna ko zane-zane

Ga muhimman maki, da ke nuna yadda asibutoci ke magance yaɗuwar cutuka, ko tarin masu kamuwa da cuta. Na ɗaya, gano matsalar da wuri. Asibiti na lura da alamun yaɗuwar cuta, sannan ta hanyar duba da rahotanni da ma'aikata ke bayarwa. Na biyu, killace masu cuta. Ana killace marasa lafiya da suka kamu da wannan cutar, don hana yaɗuwar cutar. Na uku, bincike da gwaje-gwaje. Ana yin gwaje-gwaje ne don tabbatar da irin cutar, da yadda take yaɗuwa, da kuma yanda za a magance ta. Na huɗu, kula da tsafta sosai. Ana ƙara tsaftace ɗaki, kayan aiki, mahalli gaba ɗaya, domin kashe ƙwayoyin cuta. Na biyar, sanya kayan kariya. Ma'aikatan lafiya su kan samar da kayan kare kai, kama su safar hannu, abun rufe hanci da baki, wato takunkumi kenan, da sauran kayan kariya. Na shida, horar da ma'aikata. Ana sabunta horo ga ma'aikata, kan yanda za su ka re kan su daga marasa lafiya, domun gujewa samun wannan cutan. Na bakwai, taƙaita zirga-zirga. Ana hana yawan shiga da futa daga wuraren da ake samun cuta, domun hana yaɗuwar ta. Na tara, bada bayanai da sanarwa. Ana sanar da ma'aikata da ma jama'a, game da yanda za su kare kan su da matakan kariya. Na tara, bibiya da lura, da masu haɗari. Ana bin diddigi domin waɗanda suka

Ga wasu sabbin dabaru da ake amfani da su a asubutoci, don rage matsalar juriya, ga magungunan kashe ƙwayoyin cuta, da kuma inganta amfani da magunguna rigakafi. Ƙarfafa shirye-shiryen kula, da amfani da magunguna. Ana aiwatar da shirye-shirye a asubutoci ne, don tabbatar da cewa ana amfani da magungunan rigakafi yadda ya kamata. Wannan yana taimakawa wajan rage yawan amfani da magunguna da ba dole ba, wanda yake hana haɓɓakar ƙwayoyin cuta masu juriya. Horar da ma'aikatan lafiya. Ana bada horo ne ga ma'aikatan lafiya kan yanda zasu gane lokacin da ya dace su rubuta magungunan rigakafi, da kuma lokacin da bai dace ba. Wannan yana taimakawa ne wajan rage rubutun da ba dole ba. Amfani da sabbun magunguna. Ana haɓɓaka sabbun magungunan rigakafi, wanda ke aiki da kyau, kan nau'ikan cuta da suka nuna juriya, ga magungunan da ake da su a yanzu. Wannan yana bada saban zaɓi ne ga likitoci, wajan magance cututtuka masu juriya. Inganta bincike da gwaje-gwaje. Ana amfani da sabbun fasahohi, dan gano ƙwayoyin cuta, da kuma tantance irin magungunan da za suyi aiki a kan su. Wannan yana taimakawa ne wajan tabbatar da cewa ana amfani da magungunan da suka dace kawai. haɗin gwuiwa tsakanin sassa daban-daban. Ana haɗa kai tsakanin sassan lafiya na mutane, dabbobi, da kuma muhalli, don samun cikakken fahimta, game da yaɗuwar ƙwayoyin cuta masu juriya, da kuma yanda za a magance su baki ɗaya. Sannan sabon maganin

bayanai akan muhimmancin ayyukan da garkuwan jiki ke yi. da kuma dailin da yasa take da matuƙar mahimmanci ga lafiyar ɗan adam gaba ɗaya. to mecece garkuwar jiki? garkuwar jiki dai itace tsarin kariya dake cikin jikin mutum wanda ke yaƙar ƙwayoyin cututtuka wa waɗanda ke iya haddasa cututtuka a jikin mu. muhimmancin ayykan garkuwan jiki sun haɗa da na ɗaya gane barazana daga waje na ƙwayoyin cututtuka garkuwar jiki dai tana gano abubuwan da bana jiki ba kamar ƙwayoyin cuta sannan ta fara aiki don yaƙar su. na biyu kuwa shine yaƙar cututtuka da guba lokacin da cuta ta shiga jiki garkuwa na na aiki na aika ƙwayoyin kariya don yaƙar su. Na uku kuwa suna da cututtukan da suka gabata garkuwan jiki dai tana da ƙwaƙwalwa wato tana iya gane ƙwayar cuta da ta shigo da farko idan ta sake dawowa tana yaƙarta da sauri na huƙu kuwa shine taimakawa wajen warkar da cututtuka ko raunuka garkuwa tana iya taimakwa wajen gyara sassan jiki da suna samu rauni ko kuma suka samu illa na biyar daƙile cututtukan ciki dana jiki garkuwan jiki na iya gano ƙwayoyin jiki da suka lalace ko suka fara rikicewa kamar su ciwon daji kuma ta fara yaƙar su to menene yasa garkuwan jiki keda mahimmanci gare mu tana karemu ne da kamuwa da cututtuka kamar su cutar daji. tana taimakawa jiki wajen murmurewa bayan rauni ko jinya tana ƙarfafa lafiyar jikin mu gaba ɗaya domin idan garkuwa tayi ƙasa mutum zaifi yawan kamuwa da cuta mutum zaifi yawan kamuwa da cuta kuwam warkewa zai zama yana da wahalan gaske. ga yadda za'a ƙarafafa garkuwan jiki dai a taƙaice na farko cin abinci mai kyau yana da matuƙar mahimmanci mutane su bama abinci mahimmanci musamman mai kyau sannan kuma a sha ruwa mai tsafta domin mene kare lafiyan jikin ka sannan kuma a ringa motsi motsa jiki a ringa motsa jiki yanda ya kamata sannan barin damuwa a zuciya barin damuwa da hawan zuciya na kiya sama na iya kawo wannan abun. sannan samun isashen barci sannan kuma ƙarɓar allurar garkuwa

shan ruwa yana da matuƙar mahimmanci ga lafiyar ɗan adam musamman wajan taimakawa garkuwan jiki tayi aikin ta yanda ya kamata garkuwan jiki nada alhakin karemu daga cututtuka ƙwayoyin cuta da kuma wasu sinadarai masu haɗarin gaske ruwa na taimakawa wajen jigilan sinadarai masu amfani ruwa yana taimakawa jini ne wajen kai sinadarai masu amfani kamar su ma'adanai zuwa ga sassan jikin jik wannan yana ƙarfafa garkuwan jiki domin ta samu kayan aiki da zatayi amfani dasu wajen yaƙar cututtuka ruwa dai yana taimakama jiki wajen fitar da gaɓoɓi lokacin da muke shan ruwa ya kamata yana taimakawa wajen fitar da gaɓoɓi da tarkace da jiki baya buƙata ta hanyan yin futsari da zufa idan jiki ta ta tara ta tara gaɓoɓi hakan yana iya rage ƙarfin garkuwan jiki har a yau ruwa yana taimakawa jiki wajen samar da wani sinadari wani sinadari wanda shi wani ruwa ne dake taimakawa yake aiki tareda garkuwan jiki wajen yaƙi da ƙwayoyin cuta ruwa yanada matuƙar tasiri wajen yawan sinadarai a jiki. idan bamu sha ruwa ba jikin mu bazai iya samar da wannan sinadarin sosai ba kuma hakan na iya sa mu kamu da cuta cikin sauƙi. har wayau dai ruwa yana taimakawa wajen hana bushewar maƙogaro da hanci. maƙogaro dai da hanci ma da hancin mu na buƙatar ruwa domin su kasance a cikin yanayi mai laushi wanda ke taimaka musu wajen kama ƙwayoyin cuta kafin su shiga jikin mu idan suka bushe ƙwayoyin cuta zasu shiga cikin sauƙi ruwa yana ƙara kuzari da rage gajiya idan jikin mutum ya bushe hakan nasa muyi muji gajiya kuma garkuwan jikima zata kasa yin aiki yanda ya kamata dan haka shan ruwa yana taimakawa jiki ya kasance cikin ƙoshin lafiya da kuzari. to yaya ake sanin cewa mutum na shan ruwa sosai? na farko dai fitsarin sa zai koma mai launi mara rawaya wanda yake mai haske bai jin ƙishin ruwa sosai sannan fatar jikin sa zai zamanto mai laushi kuma zakaga yanada kuzari. to a ƙarshe dai shan ruwa mai yawa yana taimakwa garkuwan jiki sosai ana buƙatar a sha kofin ruwa a ƙalla guda takwas ko goma koma sama da haka a rana. ko fiye da idan anayin aiki mai nauyi ko ana cikin yanayin zafi idan munaso lafiyar da garkuwar jikin mu su kasance cikin ƙoshin lafiya to shan ruwa kam ya zama dole kullun.

Yadda abinci ke temakawa ko hanna matsaloli lokacin juna biyu na ɗaya mahimmancin cin abinci me gina jiki lokacin juna biyu lokacin da mace keda juna biyu ba kawai kanta take ciyarwa tana ciyarda ja riri dake cikinta ma abinci me gina jiki yana temakawa wajan haɓaka lafiya jariri da na uwa rashin cin abinci me kyau na iya kawo naƙasa da matsaloli yayin haihuwa na biyu abincin dake rage haɗarin naƙasa da matsaloli akwai wani suna dari wanda yake da mahimmanci da ke temakawa kwakwalwa da ƙashin baya na jariri su samu dedaito tin daga makonni na farko na ciki rashin sa na iya haifar da naƙasa aƙashin baya to ina ake samun sa so ana samune acikin kayan marmari kore kamansu alaiyahu zogale wake gyaɗa da hatsi mai gina jiki sannan akwai sinadarin karfe yana temakawa ne wajan samar da jini idan mace nada ƙarancin jini ze iya kawo ga jiya zubar jini ko haihuwar jariri ma rauni to aina ake samun sa ana samune acikin nama kifi kwai wake dakuma kaya mar mari kore sannan akwai kuma wasu suna darai da yake temakawa gashi ƙashi da haƙora na jariri su haɓaka dedai rashin sa ze iya kawo matsala a ƙashi ƙashin uwa dana jariri to a'ina ake samu ana samune acikin madara nono cuku gyaɗa kifi dama sauransu da kuma suna daran dasuka haɗa wanda akesamunsa daga jikin rana sannan ana samu daga kifi mai kitse da madara da ake samunsa da irin waɗannan sinadarin sannan kuma na uku illolin rashin cin abinci me kyau ga mai ciki shine haihuwar jariri me ƙaramun nauyi haihuwar jariri da naƙasa kasancewar uwa uwa nada ƙarancin jini zubar da ciki zubar ciki kenan matsaloli alokacin haihuwa jariri na iya rasuwa bayan haihuwa sannan na huɗu abubuwan da yakamata agujema gamai aguje musu gamai juna biyu na farko dai shan giya shan taba shan magani batare da shawarar likitaba cin abinci me guba ko mara tsafta cin abinci wanda baya gina jiki daga ƙarshe dai cin abinci me kyau yanada mahimmanci matuƙa alokacin juna biyu yana temakawa wajan kare jariri daga naƙasa kuma yanasa jariri yahaɓaka yanda yakamata yana kare uwa daga matsaloli sannan yana kawo sauka ƙakken haihuwa a haihu cikin sauki mace me ciki yaka mata ta nemi shawarar likita ko ma aikatan lafiya domin samun sanin abincin da ya dace da ita

ikakken bayani kan yadda abincin da mace ke ci lokacin ciki ke iya janyowa ko hana ciwon su kari lokacin juna biyu ciwon sukari na lokacin ciki wata irin cuta ce dake faruwa ga wasu mata alokacin da suke da juna biyu yana faruwa ne idan jikin mace ya kasa sarrafa sukari yadda yakamata wannan na iyasa yawan suukari a jinin mace yayi yawa fiye da yanda ake buƙata wanda ke iya cutar da uwa da jariri yanda abincin ke temakawa ko hana ciwon sukari ya haɗa da cin abinci mai yawan sukari ko me, wanda yake ko mai yanasan yawan sukari ya ƙaru acikin jiki to idan mae mai ciki tana cin abinci masu yawan sukari kamar kayan za ƙi irinsu alewa abinsha me zaƙi fari fari shin kafa nama mai yawan kitse wannan abincin zesa yawan sukari ajini yakaru da sauri wanda ke ƙara yuwuwar mace ta kamu da ciwon sukari na biyu rashin cin abinci mai dedaito cin abinci mara dedaito kamar cin abinci ɗaya iri iri ɗaya kullum ko rashin cin kayan lambu da hatsi mai gina jiki na iya haifar da matsalal sarrafa sukari jiki ze kasa ɗaukar suna darai dayake buƙata dan sarrafa sukari wanda ze iya jnyo ciwon sukari na uku yawan cin abinci fiye da yanda ake buƙata idn mace ta riƙa cin abinci da yawa fiyeada buƙatar jikin ta hakan na iyasa tasamu ƙiba sosai wanda hakan ke kara haɗarin ciwon sukari abincin dake rage haɗarin ciwon su kari sun haɗa da hatsi mai kyau kamar shin kafa me launin ruwan ƙasa wanda ba gama ɓareta gaba ɗaya ba biredi wanda akayi da alkama gaba ɗaya da kuma gero wanda suke narkewa ahankali cikin jiki suna hana hau hawan sukari acikin jini wake da gyaɗa wannan nau'in abincin yanada suna dare wanda ke temakawa wajan sarrafa yawan sukari a jini sannan shan ruwa sosai shan ruwa sosai yana temakawa jiki wajan aiki yadda yakamata har da sarrafa sukari abubuwanda mace me ciki zata guja abubuwan da mace mai ciki zata gujewa sun haɗa da cin kayan zaƙi da abinci masu kitse da yawa acikinshi rashin motsa jiki ko zama babu ko aikinyi sannan cin abinci ba akan lokaciba illolin ciwon sukari idan ba akula dashiba na ɗaya jariri ka iya girma fiye da ƙima haihuwa da wahala cutar sukari anan gaba ga uwa ko jariri cutar zuciya ko numfashi ga jariri haihuwar jariri da matsalolin lafiya to aƙarshe dai abinci yana taka mahimmiyar yawa wajan hana ko janyo ciwon sukari idan mace mai ciki ta kula da irin abincin da take ci taguji abinci mai yawa me yawan sukari da kitse tafi tafi maida hankali kan abinci mai gina jiki kamansu hatsi kayan lambu da wake zata rage haɗarin kamuwa da ciwon sukari alokacin juna biyu

lokacin juna biyu buƙatar adadin kuzari namace yan ƙaruwa domin tana ciyar da kanta da kuma ja riri acikinta ga yadda ake shawartar ƙarin kuzari ga mace mai juna biyu wanda take buƙatarsa a watannin farko sati ɗaya zuwa sati sha biyu a wannan lokacin ba lallai a ƙara kuzari sosaiba yawancin mace tana buƙatar kamar yadda take ci kafin samu ciki misali adadin kuzari dubu biyu zuwa dubu biyu da ɗari biyu a rana a watanni na biyu sati sha uku zuwa sati ishshirin da shida ana buƙatar ƙarin ki manin dubu biyu da ɗari uku zuwa dubu biyu da ɗari biyar da hamsim na adadin kuzari arana misali kaman ƙarin ƴaƴan ita tuwa madara ko kwai acikin abincin ta sannan watanni na uku satin ishirin da bakwai na haihuwa kenan ana buƙatar ƙarin dubu biyu da ɗari huɗu da hamsim zuwa dubu biyu da ɗari bakwai na adadin kuzari arana misali shine kaman ƙarin shinkafa da miya fura da nono tuwo da miya me nama da kayan lambu aciki matsa kaicin sha warwarin adadin kuzari muhimmancin abinci masu gina jiki da ku zari ya haɗa da shin kafa me launin ruwan ƙasa daoaya da wake fura da nono kwai nama kifi kayan marmari da kuma ganye abun lura anan shine mace me juna biyu be kamata ta cika cikinta da abinci marasa amfani ba kuzaɓi abinci me karshi llafiyayye wanda ze gina jiki wanda ze baku lafiya acikin jikinku kuma ba wanda ze cutar ba

um Rukunnan abincin da ake ba mace mai ciki shawara ta ci don samun lafiya da ita da jariri na farko shine hatsi misalin su shinkafa masara koko ko kunu burodi na alkama um waɗannan abinci suna bada kuzari sosai ga uwa da lafiyan.. lafiyan da ɗanta ke ciki umm sannan na biyu akwai kayan lambu kayan lambu sun haɗa da kabewa, alayyahu, danyen karas, latas, ganyen zogale yana da kyau mai juna biyu ta riƙa cinsu sabida suna bada sinadaren gina jiki irin su sinadaren karfe, wanda yake da matukar mahimmanci a cikin jikin ɗan adam um sannan na uku sun haɗa da ƴaƴan itatuwa misali kamar su lemu, ayaba, tufa abarba, da su mangwaro suna karfafawa garkuwan jiki da taimakawa wurin narkar da abinci um sannan um akwai kayayyaki da ya kamata a ce mace mai juna biyu taci wanda suke da sinadarai masu matukar inganci a jikin uwa wanda take ɗauke da juna biyu wanda akwai nama, kifi, kaza, wake, kwai gyaɗa nono mai madara suna temakawa ne wajen girma ya ƙarawa jariri girma to kunga idan me ciki tana cin wannan abun yaronta ze samu lafiya kuzari sannan da ƙarin lafiya a cikin ciki sannan akwai madara da kayan madara sun haɗa dashi madaran cuku da kuma madarar shanu ɗan kanti wanda suke karfafa ƙashi da hakora saboda suna ɗauke da sinadarai masu inganci a cikinsu sannan um akwai mai wanda yike yike da kyau.. mai me kyau wanda suka hada kaman su man zaitun man gyaɗa, man kifi mai kitse wanda suna taimakawa ne wajen ci gaban kwakwalwa kuma da ido na yaro abinda ya kamata a guje musu kuwa sun haɗa da abinci mai yawan sikari da gishiri um sannan a gujewa shan giya ko taba don laifi ne, kuma yana cutar da jariri pause

um Ga cikakken bayani a game da alamomin haihuwa da yadda mace zata gane cewa tana shirin haihuwa alamomin haihuwa dai sun hada da ciwon ciki me kama da ciwon al'ada um zaki fara jin ciwon ciki me kama da wanda ake ji ya yin lokacin al'ada ciwon zaizo ne da tazara, misali duk bayan minti talatin se ya rika karanci zuwa minti goma, har ya rika zuwa minti sha biyar yana kara tsanani a hankali sannan akwai fitan ruwa daga farji ruwa kaman ruwan fanfo ko kadan- kaɗan ze fara fita daga farji sannan akwai fitar jini ko ruwa mai launin ruwan kashin kaza ruwa mai ɗanko da jini kadan yana iya fita wannan yana nuna cewa jikin mace ya fara budewa don haihuwa sannan akwai matsanancin ciwon baya da kugu ze iya fara jin... za'a iya fara jin ciwon a gadon baya da kugu mai zafi sosai sannan zakiji kamar jariri yana matsowa kasa sosai zuwa mara zakiji kamar kinaso kiyi bahaya amma ba haka bane yana iya ana dab da haihuwa um yadda ake gane lokacin zuwa asibiti um idan ciwon cikin yana zuwa cikin tazara tazarar mintuna biyar zuwa goma uh ko ruwa ya fashe ko kadan ko da yawa um jini ko ruwa mai danko yana fita kinajin ciwon baya.. baya.. kinajin ciwon baya mai tsanani ba tare da yayi sauki ba um to lokacin ne ya kamata ki tafi asibiti domin haihuwa na iya faruwa um alamomin haihuwa kuwa sun hada da canjin yanayin jiki ma wasu mata sunajin kwaɗayin gyaran gida ko shirya komi kafin zuwan jariri wannan yana faruwa kwana ɗaya ko biyu kafin a haihu sannan akwai zuba da fitowan wani abu mai kama da ruwa mai laushi da ɗan jini yana iya fita daga farji sannan akwai yawan yin fitsari jariri yana matsawa ƙasa yana matsawa mafitsara to zaki rika yawan jin fitsari sosai um sannan akwai zazzabi ko jin zafi a jiki um wasu mata kan fara jin zafi ko rashin lafiya kaɗan kafin haihuwa koda ba ko wace mace bace ke fuskantar irin wannan um sannan yawan gajiya ko rashin jin daɗi jiki na iya nuna alamun kasala ko gajiya kwana ɗaya ko biyu kafin a haihu um abubuwan da ya kamata kiyi idan kin gane alamomin haihuwa um kiyi amfani da agogo ki kididdiga tazara tsakanin ciwon ciki um idan yana karantan mintuna zuwa bakwai biyar zuwa bakwai lokacin ne zaki fara shirin tafiya asibiti kuma kina shan ruwa sosai ciwon ciki na iya karuwa idan jiki bashi da ruwa sosai um kuma ki rufe jikinki da kyau ki sanar da mijinki ko wacce zata rakaki domin kada ki shiga dakin haihuwa ko kuma ki haihu a gida ke kadai um kice asibiti ko cibiyar lafiya mafi kusa dake um kada ki jira se ciwo yayi tsanani ko yafi karfinki sosai um aje laf.. aje asibiti da wuri yafi lafiya. pause

Nau'o'in haihuwa da yadda za a zaɓi mapi dacewa lokacin da mace ke shirin haihuwa akwai hanyoyi daban-daban da ake haihuwa da su dukkaninsu suna da ampani da kuma inda suka fi dacewa bisa yanayi ga jikin mace da lafiyar jariri ga wasu daga cikin hanyoyin da ake haihuwa da su na ɗaya haihuwa ta ɗabi'a wannan itace hanyar haihuwa ta Allah wato mace na haihuwa da kanta ita mace itace tapi sauƙi idan ba a sami wata matsala ba sau dayawa mace tana iya haihuwa ba tare da an yanka ta ko anyi ampani da magunguna masu yawa ba amfanin yin haka kuwa shine cikin lokaci mace zata dawo cikin ƙoshin lapiya jariri na samun fa'idar sinadarai da ke temaka masa daga mahaifa sauƙi ga mace ne idan babu wata matsala sannan na biyu akwai haihuwa da taimakon tiyata wannan hanya ce idan likita ke yanka jikin mace domin fiar da jariri ana ampani da ita idan akwai matsala kamar jariri yana a bayan mace mace na da hawan jini mai tsanani ko kuma idan haihuwar ta ta ɗabi'a zata kawo haɗari ga mace ko jariri ampanin yin haka kuwa shine yana ceto jaririn yana ceto wato ran jaririn idan haihuwar ɗabi'a bata yiwu ba yana hana wahala mai tsanani ga mace a wasu lokutan amma duk da haka yana da ƙalubale wanda suka haɗa da ciwon tiyata na iya ɗaukar lokaci kapin ya ɗauke tunda yanka jikin mace ake yi yana buƙatar shan magunguna da tsantseni sosai bayan haihuwa sannan na uku haihuwa da taimakon magani wannan hanya ce inda likita ke ampani da magani don tayar da naƙuda ana yin haka idan mace ta wuce lokacin haihuwa misali fiye da sati arba'in da ɗaya ko kuma akwai matsalolin lapiya dake buƙatar a hanzarta haihuwa sannan na huɗu haihuwa da taimakon na'ura ko kayan aiki a wasu lokuta idan naƙuda yayi tsayi ko jariri ya maƙale likita na iya ampani da kayan aiki kamar don talmakawa wajen fitar da jariri ana yin haka idan akwai haɗari um hadarin cigaba ga wahala ga mace ko jariri yadda za a zaɓi hanyar haihuwa mafi dacewa na farko a tattauna da likita mafi mahimmanci shine mace tayi shawara da likita tun lokacin um tun kafin lokacin haihuwa likita zai bincika lafiyar mace da jaririn sannan ya bada shawara mafi kyau sannan duba tarihin haihuwan ta idann mace ta taɓa yin tiyata a baya ko tana da matsala irin su ciwon suga ko hawan jini za a fi la'akari da tiyata amma idan tana lafiya kuma ta haihu da baya ta hanyar ɗabi'a ana iya barin ta ta cigaba da hakan sannan yanayin jariri idan jariri na cikin hali mara kyau kamar ya juya baya ko girmansa ya wuce na al'ada tiyata zata fi dacewa amma idan yana cikin yanayin lafiya haihuwa ta ɗabi'a ta fi sannan matsayin asibiti da ma'aikatan lapiya zaɓin asibiti da ke da ingantattun kayan aiki da ƙwararrun ma'aikata yana da matuƙar mahimmanci musamman idan za a iya fuskantar matsala ko a buƙaci tiyata a gaggauce a ƙarshe dai duk hanyar haihuwa da mace zata bi abu mafi mahimmanci shine lafiyar uwa da jariri babu hanyar da ta fi wata daraja abinda ya dace da mace da yanayinta shine mafi alheri shawara da likita bin gwaje-gwaje da yin addu'o'i duk suna da mahimmanci wajen samun sauƙin haihuwa.

Yadda mace zata shirya wa yanayi mara tsammani yayin haihuwa haihuwa wani lokaci na iya zuwa da abubuwa da ba a zata ba kamar matsaloli da ka iya tasowa da gaggawa saboda haka yana da mahiimmanci mace ta shirya tun lokaci um tun wuri kafin lokacin haihuwa ga wasu hanyoyi da za a bi domin shiryawa irin wannan lokacin yin cikakken gwaji da ganin likita a kai a kai mace na buƙatar yin gwaje-gwaje a asibiti a kai a kai domin duba lafiyar kanta da ta jariri idan likita ya ga wata matsala tun da wuri ze iya bada shawara da zata kare mace da jaririnta zaɓan asibiti mai inganci kafin lokacin haihuwa mace zata zaɓi asibitin da ke da kayan aiki gaggawa da ƙwararrun likitoci idan akwai matsala kamar buƙatar tiyata za a iya samun taimako a cikin gaggawa tattaunawa da likita akan shirin haihuwa kiyi bayani wa likita ko mai anguwan zoma yadda kike so a gudanar da haihuwar ki amma ki kasance a shirye idan dole za a canza miki tsari saboda wata matsala tanadi da kayan haihuwa a wuri ɗaya ki shirya jakar asibiti da kayan ki da na jariri tun um tun kafin lokacin hakan zai sa ki tafi cikin gaggawa idan haihuwar tazo ba zato sanar da dangi ko abokiyar zama kada ki zauna ke kaɗai musamman idan kina ikin wata na tara ki sanar da wani da ke kusa da ke dominn taimaka miki idan haihuwan tazo cikin gaggawa yin addu'a da kwantar da hankali rashin tsoro da samun natsuwa na taimakawa wajen sauƙin haihuwa ki nemi taimakon Allah ki kuma kasance cikin kwanciyar hankali karantawa ko sauraran bayanai akan haihuwa sannan halartar darussan haihuwa a wasu asibitocin ko cibiyoyin lafiya ana koyar da mata masu junna biyu dabarun haihuwa da yanda zasu piskanci matsaloli idan sun taso wannan horo yana taimakawa mace ta san yadda zata yi numfashi da kyau yadda zata zauna ko kwanta yayin naƙuda da kuma yadda zata gane alamomi na matsala sanin alamomin gaggawa mace um ya kamata ta san lokacin da za ta nemi taimakon gaggawa kamar idan ruwa ya zubo amma naƙuda bai fara ba idan jin motsin jariri ya ragu ko ya daina idan mace tana zazzaɓi mai zafii idan jini na fita sosai ko mace tana jin ciwo fiye da kima idan um idan kai ke ciwo ko ganin duhu-duhu sannan zaɓi wanda um zaɓin wanda zai raka ka asibiti ki tabbatar da kina da wani kamar uwa ƴar uwa ko kawar ki da zasu iya raka ki asibiti don taimaka miki kada ki dogara da kanki ke kaɗai tanadin kuɗi da takardu wani lokacin matsaloli na buƙatar a sayi magunguna ko a biya wasu kuɗaɗe cikin gaggawa ki tanadi kuɗi na gaggawa da kuma ajiyar katin ki na asibiti a jaka daya don a samu sauƙi idan gaggawar ta taso shiryawa da yiwuwar riyata ko da mace na fatar ya kamata ta kasance da shiri idan har tiyata ya zama dole wannan yana sauƙaƙa karɓan shawarar likita cikin natsuwa ba tare da ruɗani ko tsoro ba shirya zuciya da ƙarfafa gwiwa ki ƙarfafawa zuciyarki da cewa komai zai iya kyau ki yarda da ƙaddaran Allah kid kuma da lafiyar ki sosai idan zuciyar mace na da kyakkyawar kwanciyar hankali yana taimakawa wajen sauƙin haihuwa da gujewa um tsoron da zai iya haifar da rikici a ƙarshe dai haihuwa ba kawai na jiki bane na zuciya da shirye-shiryen hankali ne duk wata mace mai juna biyu tana da damar samu sauƙin haihuwa idan ta shirya da kyau ki tafi asibitia kan lokaci ki saurari shawarar likitoci kuma ki kasance cikin tawakkali da addu'a Allah ya saukaƙa a duk wata um mai juna biyu kuma ya bata lafiya da jaririn da zata haifa.

Ga bayani akan yanda cikakken hanyoyin da suka dace wajen shayar da jariri da nono da yadda ake samun nasara a ciki hakan yana nufin yanda jariri ke kama nono da bakin sa yayin da ake shayar wa idan jariri bai kama nono daidai ba zai iya hana samun isasshen madara zai cutar da nonon uwa ko kuma ya hana jin dadin shayarwan alamomi da ke nuna jariri ya kama nono daidai na daya jariri ya kama gabadaya ba kawai kan nono ba wato bakin sa yana rufe wani sashi na fata mai zagaye da nono ba kan nono ba kaɗai na biyu bakin jariri yana budewa sosai labban bakin sa na waje suna karkata ga sama na ƙasa kuma yana lullube da nonon na uku hancin sa da haɓar sa suna kusa da nono amma ba wai ya toshe hanci da wuya wanda da wuya ya samu numfashi na huɗu babu jin zafi sosai a nono zai iya jin dan raɗaɗi a farko amma idan zafi ya cigaba da yi hakan yana nuna kama nono bai daidaita ba na biyar za kiji yanda nonon ke zuba cikin sauki jariri yana sha da kyau kuma zai iya jin yanda ake haɗiya za ki iya jin yanda ake haɗiya yadda ake samun shayar da jariri da nono da kyau na ɗaya zaunar da kanki da jariri cikin natsuwa ki zauna ko ki kwanta cikin wuri mai laushi ki tabbatar da baki gaji ba ko kina tattare da wata damuwa zai fi kyau ayi amfani da matashi ko kujera mai goyon baya na biyu juya jariri gabadaya ya fuskanci nono kofofin sa da kansa su zamo a layi ɗaya kuma cikin sa yana fusƙantar nonon ki kada ki juya kansa kawai duk jikinsa zai fuskance ki na uku taimaka masa da hannu ki riƙe nonon da hannu ta hanyar yatsa biyar a ƙasa babban yatsa a sama kada ki matsa nonon sosai na huɗu shafa nonon a saman labban sa wanda zai sa ya bude baki sosai idan ya bude bakin sa sosai sai ki tura masa cikin bakin sa gabaɗaya kiyaye bakin sa da kyau sannan kuma me za kiyi idan shayar da jariri da nono bai daidaita ba idan kina jin zafi sosai ko jariri baya sha da kyau to ki da kata ki sa yatsan ki mai tsafta a gefen bakin sa sai ki cire nonon a hankali sannan ki sake gwadawa daga farko a taƙaice dai a ƙarshe shayar da jariri da nono mai kyau yana taimaka wa jariri ya samu isasshen bacci sannan uwa ta guji rauni ko kumburi a nono haɗuwar uwa da jariri ta ƙara ƙarfi ki kasance da hakuri da juriya musamman a makonni na farko idan kina da matsala ki tuntubi ma'aikacin lafiya.

Bayanan hanyoyin fitar da nonon uwa na farko ana iya sa hannu a wanke hannu da kyau da sabulu a zauna lafiya a wurin da kike jin kwanciyar hankali sannan sai a goge nono da auduga da ruwan ɗimi ki matse nonon a hankali da ƴan yatsu guda uku ɗan yatsa tsakiya da babban yatsa ki dinga murzawa da taushi har sai nonon ya fara fita na biyu ana amfani da na'ura akwai nau'in na'ura mai amfani da wutar lantarki ko batir wanke na'urar kafin amfani da shi sanya a nono yanda ya dace sannan ki kunna na'urar kiyi haƙuri domin zai iya ɗaukan lokaci kafin ya fara fitowa hanyoyin da za ki adana hanyoyin da za ki adana nonon da aka fito da shi ba tare da ya lalace ba hanyoyin kuwa sun haɗa da na farko ɗa idan za a ijiye shi a ɗakin da bai da sanyi lokacin da zai iya adadin lokacin da iya tsayawa kuwa a wurin shine awa huɗu zuwa shida sannan idan a cikin na'ura mai snayi ne ana iya ijiye shi tsawon kwana uku zuwa biyar sannan idan a cikin na'ura ne mai daskarewa waton wuri mai wanda ake sa shi yayi ƙanƙara yana iya kaiwa watanni uku zuwa shida to domin tabbatar da ingancin wannan nonon da aka fitar da shi sai a samu a keɓance shi a wuri wanda yake da tsabta sannan a tsabtace kayan da akayi amfani da shi tsabtace tsabtace hannaye kwalaben da akayi amfanin da shi da robobi sannan a kula da yanda ake yi akwai hanyoyin da ake bi domin a tatso cikin kwanciyar hankali da kuma tsabta sannan a busar da kayayyakin da akayi amfani da su tsabtace hannaye.